Kuqakathekile ukuthi abezempilo nxa beyazisa abantu ngemikhuhlane bayenze lamagwaliba lamabhakane lapho abenelisa khona ukwazisa abantu khona bona loba bengekho.

kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthola usizo ngokwezempilo njalo ukuthola imithi engabancedisa ngemikhuhlane ebahlaselileyo emphakathini.

Abezempilo nxa besiza empakathini bezohlola umuntu kumbe indawo lapho okemkhuhlane, bayagqoka impahla ezibancedisa ukuba labo bengahlaselwa yimkhuhlane

Abezempilo nxa besiyahlola indawo elemikhuhlane kumbe besiyahlola umuntu olomkhuhlane othize bayagqoka impahla ezibancedisa ukuthi labo bengabanjwa ngumkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi labantu emphakathini bahlale endaweni ehlanzekileyo ukuze benelise ukunqoba imikhuhlane edalwa yindawo engahlanzekanga.

Kuqakathekile ukuthi labezempilo nxa besiya hlola abantu abalemikhuhlane eyehlukeneyo kumbe indawo elemikhuhlane bagqoke impahla ezibanceda ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo behlola imikhuhlane eyehlukeneyo bagqoke impahla ezibancedisa ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo nxa begqoka impahla zabo ezibancedisa ukungahlaselwa yimikhuhlane bazigqoke kuhle ngokupheleleyo.

abezempilo kulezoinsukunxabefuna ukwazisa abantu ngendlela zokunqoba imikhuhlane bayayenza amabhakane abahamba bewafaka ezitaladeni ukuze abantu bafunde ngezindlela zokunqoba leyo mkhuhlane

Abezempilo nxa besiyathwala umuntu ohlasele ngumkhuhlane otshiyeneyo, bayagqoka impanhla ezibancedisa ukuthi labo bengangenwa yimikhuhlane yonaleyi.

Kuhle ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuhamba kwabezempilo bayethola usizo njalo abezempilo bayanceda ngoba ababandlululi muntu bayanika wonke umuntu usizo.

Abezempilo bayeza emphakathini bazeyelapha abantu abatshiyetshiyeneyo abahlaselwe yimikhuhlane ngokubahlaba amajekiseni lokubathontisela njalo lokubapha imithi ebancedisa ukuthi bayelaphe imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ukuphutshisa ukuncedisa abantu ukwazi ngemithi langemikhuhlane eyehlukeneyo ihanjelwe ngawonke muntu emphakathini.

Abezempilo bayenza imikhankaso yabo ephuma kubomabonakude lapho abafundisa khona abantu ngemikhuhlane eyehlukeneyo langezindlela zokunqoba leyo mikhuhlane.

Ukwenelisa ukuhamba ezibhedlela ukuze uyethola impilo kuqakathekile njalo ngoba ezibhedlela bayakuhlola umzimba wakho njalo bakunike imithi engakuncedisa ukunqoba imikhuhlane.

abezempilo bayeza emphakathini wethu bezehlola abantu ngemikhuhlane eyehlukeneyo eyabe isibhacekile emkhathini njalo benelisa lokubapha abantu imithi

Kuqakathekile ukuthi abezempilo ngemikhankaso yabo benelise ukwazisa abantu abehlukeneyo ngezindlela zokunqoba imikhuhlane njalo benelise ukubapha lemithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola amanzi ahlambulukileyo njalo ahlanzekileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane edalwa ngamanzi angahlambulukanga.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukufunda ngezindlela zokuthola amanzi ahlanzekileyo njalo kuqakathekile ukuthi amanzi yonke emphakathini ahlanzeke.

Kuqakathekile ukuthi omama labantwana labobonke abantu emphakathini benelise ukuhamba ezibhedlela nxa kuyikuthi bezizwa behlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi izibholane zigejwe ngobunengi ukuze abantwana labazali bonke emphakathini benelise ukuthola amanzi eduze.

Kuhle ukuthi abantu emphakathini babambane njalo bazi langezindlela ezinhle zokulondoloza izindawo lapho abahlala khona lokhu kuyancedisa ukuthi umphakathi uhlale ungahlaselwa layimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi izibholani lapho abantu abathola khona amanzi zakhiwe njalo zigejwe ngobunengi ukwenzela ukuthi abantu bangacini sebegcwalela indawo eyodwa yokukha manzi

Kuqakathekile ukuthi labezempilo baze emphakathini konke lezisebenzi eze abezempilo bazofundisa abantu ngezindlela zokunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuhle ukuthi abezempilo bathole isikhathi lapho abaxoxisana khona ngezindlela zokwazisa abantu ngemikhuhlane eyehlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi imitshina eyehlukeneyo enjengamajekiseni emphakathini lasezindlini lapho okutholwa khona impilo okunjenge zibhedlela lama kilinika, kulondolozwe kuhle lokhu.

Abezemphilo bayenza inikhangaso yabo ehlukeneyo lapho abazisa khona abantu ngezindela zokugcina igqondo zabo njalo igqondo zabo ukuthi zingahlaselwa yimkhuhle eyegqondo eyehlukileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso eyenziwa ngabezempilo .Lapho abafundiswa ngezindlela eziqondileyo, zokuthi bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo, eyengqondo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini kumbe ezimulini bahlalisane bebodwa baxoxisane ukuze omunye engazizwa ingathi usalele phandle

Kuqakathekile ukuthi labezempilo benze amabhakani kumbe amagwaliba lapha abafundisa khona abantu ngezindlela zokugcina kumbe ukulondoloza inqondo zabo ukuze zingahlaselwa yimikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela amakilinika lazo zonke izindlu lapho abantu abathola khona impilo lezondawo zakhiwe ngobunengi ngoba ziyancedisa abantu emphakathini

Omama abakhulelweyo ezibhedlela bayaba ncedisa ukuthi bakhululeke kuhle njalo bayabanika usizo oluphezulu ukuze abantwana baphume benga bantwana abaphilileyo

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukuhambela ezibhedlela ngoba khonale benelise ukuthola usizo njalo langemithi khonale eyabe ibahlasele.

Abezempilo ezibhedlela, emakilinika lezinye izindawo lapho okutholwa khona impilo benelise ukusebenzisa imitshina yabo eyehlukeneyo ukuhlola ingaphakathi yemizimba yethu.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela, amakilinika lezinye izindlu lapho abantu abanelisa khona ukuthola impilo lezo zindlu zakhiwe ngobunengi emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi labezimpilo beze ezikolo ukuzehlaba abantwana abehlukeneyo imithi ukuze abantwana bona labo benelise ukunqoba imikhuhlane ehlukehlukeneyo

Izibhedlela ziqakathekile njalo kuhle ukuthi abantwana abaskahulayo babelezifiso zokuthi babe ngabezempilakahle ukuze odokotela labomongikazi babebanengi ezibhedlela bancedise abantu.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela lamaclinika benanzelele abantwana abasakhulayo njalo bebafundise ngokwezempilo ukuze benelise ukuziphisa bekhule

Kuqakathekile ukuthi lemikhankaso eyenziwa ngabezempilo ephuma kumabonakude abantu beyilandelele kuhle ukwenzela ukuthi ibancedise ukuze banqobe imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela lama kilinika kwakhiwe ngobunengi ngoba siyabona bayanceda abantu abanengi abaza lemikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselileyo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela amakilinika lazo zonke izindlu lapho abantu abathola khona impilo kwakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi bancedise abantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi esibhedlela lasemakilinika kulondolozwe yonke imitshina abayisebenzisayo ukuphutshisa imisebenzi yabo lemitshina abayisebenzisa ukuncedisa izigulane.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuqatshwe omongikazi labodokotela lakanye labanye abancedisayo abazempilo khonale ngokunengi ukuze bencedise izigulane eziza ngokunengi lezibhedlela

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela, emakilinika lazozonke indawo okutholwa khona impilo kulondolozwe yonke imitshina esetshenziswa khonaphana kuleyo ndawo.

kuqakathekile ukuthi labantwana abasakhulayo benelise ukufunda ngezempilo ukuze benelise ukuthi lapho abahlala khona baziphilise endaweni ehlanzekileyo

Kuqakathekile ukuthi lasemisebenzini eyehlukeneyo ekhona emphakathini, izisebenzi zifunde izindlela zempilo. Zifunde ngezempilo ukuze nxa bebodwa bengakafiki abezempilo bekhone ukusindisana.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasakhulayo babe lezifiso zokuthi bayenze ngokwezempilo. Ngoba ukuncedisa abantu emphakathini ukunqoba imikhuhlane kuhle.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abasakhulayo benelise ukufundiswa ngezindlela ezehlukeneyo zokuncedisa umuntu olimeleyo kumbe ohlaselwe ngumkhuhlane.

Ukufunda ngezempilo kuhle ngoba kuyinto enhle ukuthi uncedise abantu emphakathini ukuyelapha emikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bananzelele amalanga lapho abanakekela khona abantwana abancane ababe behlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabo

Ensukwini zalamuhlanje abezempilo ukuze bazise abantu ngemikhankaso abazoyenza emphakathini bayayenza amagwaliba lapho abafundisa khona abantu ngokuthi imikhankaso le inceda ngani

Ensukwini zalamhlanje sokulama langa ayabe efakelwe ukuthi abezempilo baze bazoyazisa abantu ngemikhankaso yabo ngezindlela zokunqoba imikhuhlane etshiyeneyo.

kuqakathekile ukuthi abezempilo bananzelele labantu abahlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo njengeye tshukela njalo babafakele amalanga lapha laba bantu abathola khona ukunanzelelwa

kuqakathekile ukuthi abazemphilo benze imkhankaso besazisa abantu ngendlela izihlukheneyo zokuhlalisa ingondo zabo zisesimeni esiqodileyo.

Imikhankaso yonke eyenziwa ngabezempilo befundisa abantu ngezindlela zokunqoba imkhuhlane eyehlukeneyo njalo befundisa abantu ngemithi yesintu enganqoba imikhuhlane eqhakathekileyo

Abezempilo kulezi insuku nxa befuna ukufundisa abantu kuhle ngezinto ezehlukeneyo bayabafundisa ngokwenza ama bhakane ayabe elemifanekiso.

Abezempilo nxa besiza emphakathini, bezehlola abantu ngemikhuhlane. Kumbe beze bapha imithi etshiyetshiyeneyo. Bayagqoka impahla zabo, ezibavikela ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela benelise ukuthola imithi yonke ngoba abantu emphakathini bayanda ezibhedlela abahlaselwe yimkhuhlane emzimbeni.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zakhiwe ngobunengi emphakathini ngoba yizo ezincedisa abantu abehlukeneyo abeza lemikhuhlane eyehlukeneyo esibhedlela ukuze banqobe leyimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela lamakilinika kwakhiwe ngobunengi ukuze bancedise abantu abeza lemikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi izimota ezithwala abantu ezibhedlela zithengwe zande ukwenzela ukuthi zenelise ukuthwala abantu ababe behlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zihlaliswe zihlanzekile ukuze zingahlaselwa yimikhuhlane ngoba yikho lapho abantu abanengi emphakathini abathola khona impilo.

Kuhle ukubona abantu bonke emphakathini behamba ezibhedlela njalo behamba ngobunengi ngoba ukuthola impilo kusasemasinya kuqakathekile.

IZibhedlela ensukwini zalamhlanje ziqakathekile ngoba namhlanje sokule mikhukhane etshiyetshiyeneyo esibhaceka emkhathini yikho iZibhedlela zibalusizo emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola amathuba okuthi behambe ezibhedlela loba bengahlaselwanga yimikhuhlane ukuze bahlole imzimba yabo njalo bathole imithi engawaqinisa amasotsha omzimba.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela, amakilinika lazo zonke izindlu lapho abantu abathola khona impilo, lezo ndawo zakhiwe ngobunengi ngoba ziyancedisa abantu abanengi emphakathini.

Izibhedlela lamakilinika lazo zonke indawo lapho esithola khona impilo kuqathekile njalo kuqakathekile ukuthi indawo lezi bagqugquzele ukuthi abantu bahambe babuye bazothola impilo khona .

Izibhedlela, amakilinika lazo zonke izindlu lapho esithola khona impilo ziqakathekile lezo ndawo ngoba siyenelisa ukwelapheka imikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuthengiswe imithi njalo kutholakale imithi lasemakilinika njalo lokuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi.

kuqakathekile ukuthi abantu emzimbeni benelisi ukuhambela kwezempilo ngoba ezibhedlela abazempilo benelis ukuhlola umzimba yabantu njalo bebanike lemithi engabancedisa

Kuqakathekile ukuthi nxa uzizwa umzimba wakho ulomkhuhlane kumbe ulokulimala okungaphakathi ongakuboniyo wenelise ukuhamba kwabezempilo ngoba benelisa ukukuhlola njalo bethole lemithi engakuncedisa

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini abazizwa abahlaselwe yimikhuhlane kodwa bengenelisi ukuyibona bahambele esibhedlela ngoba bona bayakwanisa ukuyibona leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahlalisane lezigulane ukuze bazichasisele kuhle ngemikhuhlane eyabe ibahlasele njalo bazichasise kuhle lendlela zokuyinqoba.

Kuqakathekile ukuthi labantu abadala asebekhulile benelise ukuthola usizo oluvela ezibhedlela njalo benelise ukuhlolwa imikhuhlane engaphakathi kwemizimba yabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini abahlaselwe yimikhuhlane abangenelisi ukuyibona benelise ukuhamba kwabezempilo ukuze babaphe imithi.

Kuqakathekile ukuthi nxa uhlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo engaphakathi kwemizimba yethu engelaphekiyo ngemithi eyehlukeneyo, uhambele kwabezempilo bayekuhlola, ukuze bakuphe imithi ephezulu.

Kuqakathekile ukuthi labadala asebekhulile benelise ukuhamba kwabezempilo, ngoba kuyabe kuleminye imikhuhlane abengenelisi ukuyibona eyabe ibahlasele, kodwa abezempilo bayabahlola leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bathole imitshina yonke ngoba iyabancedisa ukuhlola imizimba yabantu ingaphakathi yabo leminye imikhuhlane eyabe ingaphakathi kwemzimba yabantu bayenelisa ukuyihlola

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke benelise ukuhamba ezibhedlela ngoba ezibhedlela bayanikana usizo oluphezulu njalo bakuncedise ukuthi welapheke umkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bananzelele abantu bonke abeza esibhedlela bahlaselwe yimikhuhlane ukuze wonke umuntu osesibhedlela athole usizo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu wonke obona ingathi uhlaselwe ngumkhuhlane iloba ngowe ngqondo loba ngumkhuhlane ongaphakathi komzimba wakhe enelise ukuhamba esibhedlela bayemhlola njalo bathole lemithi engamncedisa .

Omama bonke labobaba bonke abahlaselwe yimikhuhlane kuqakathekile ukuthi bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayethola impilo khonangale ezibhedlela.

Abezempilo bayagqoka impahla zabo ezisezingeni eliphezulu ezibancedisa ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane eyabe isebantwini labo ababahlolayo.

Abezempilo nxa behlola imithi yabo ezibhedlela ezindlini lapho okuhlolwa khona imithi bayasebenzisa izinombolo ukuze imithi yabo ilingane isilinganiso

Kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukusebenzisa imithi eyehlukeneyo etholakala ezibhedlela, njalo benelise ukubala okuyabe kubhalwa yimithi ukuthi isetshenziswa njani.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abezempilo abahlola khona imithi eyehlukeneyo zilondolozwe kuhle lezo zindlu ngoba yizo lapho okuphuma khona imithi encedisa abantu.

Kuqakathekile ukuthi lemitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuhlola imithi eyehlukeneyo ilondolozwe kuhle. Ukuze leyo mitshina ibancedise abezempilo ukuncedisa abantu abahlaselwe yimikhuhlane ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapho imithi eyenziwa khona kutholakale yonke imitshina iphelele njalo leyo mitshina kuhle ukuthi ilondolozwe kuhle ngoba yiyo eyenza imithi eyehlukeneyo

Ezindlini lapho okufulwa khona imithi lalapho okuyenzwa khona imithi abezimphilo benelisa ukuhlola lemikhuhlane etshiye-tshiyeneyo esikhona

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuhlolwa khona imithi lalapho okugcinwa khona imithi kubelemitshina yonke njalo leyomitshina ilondolozwe kuhle kulezozindlu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini, benelise ukuthola imithi, njalo imithi yonaleyo iyabe itholakala ezindlini lapho okwenziwa khona imithi. Ngakho lezizindlu, kuqakathekile ukuthi zilondolozwe.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bathole imitshina epheleleyo engabancedisa ukuhlola imithi encedisa abantu ukuze banqobe imikhuhlane etshiyeneyo.

Lapho kuqakathekile ukuthi abezempilo bahlole imithi etshiyetshiyeneyo njalo nxa behlola leyo mithi bagqoke amagilovusi ukwenzela ukuthi imithi yonale ingangenwa yimikhuhlane ehlan ... edalwa yikungahlanzeki!

Ezibhedlela kulemitshina abayisebenzisa ukukala imithi yabo eyabe isesimweni sempuphu njalo imitshina le iyancedisa ukuthi benze imithi yabo kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini abasifazana labantwana abancane benelise ukuhamba ezibhedlela bayethola usizo ngoba sokulezindlu lapho abanakekelwa khona bebodwa.

Kuhle ukuthi abezempilo baze ephakathini bazenakekela izingane ezincane ngokuzithontisela, njalo labazali bavume ukuthi lezo ngane zithontiselwe ngoba kuyazincedisa.

Kuhle ukuthi omama bonke emphakathini bahambe ezibhedlela labantwana abancane ukuze abantwana labo bayebahlola babaphe imithi engaqinisa amasotsha omzimba wabantwana.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bakhe izibhedlela lapho okunakekelwa khona omama abakhulelweyo lengane ezincane ngobunengi ngoba omama abakhulelweyo bayanda emphakathini.

Labantwana abancane kuhle ukuthi kuyakhiwe lezindlu ezincane lapho abantwana abancediswa khona ezibhedlela ukuze labo benelise ukuthola imithi engabancedisa ukuqinisa amasotsha omzimba wabo

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa behlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo bahambele ezibhedlela ukuze bayethola usizo njalo bahlolwe lemizimba yabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola isikhathi sokuhamba kwabezempilo ukwenzela ukuthi bahlolwe imizimba yabo.

Kuwakathekile ukutji labantwana abancane abasakhulayo banenzelelwe ngabezempilo njalo abazempilo bahlole imikhuhlane eminengi ebahlaselayo ukuze labo bathole uncedo

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke abahlaselwe yimikhuhlane labomama abakhulelweyo bahamba esibhedlela ngoba kulezindlu lapho abanakekelwa khona , behlolwe khona imizimba yabo.

kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ukuthi bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayethola usizo ngemikhuhlane kumbe bethole imithi engabancedisa ukwelapha imikhuhlane

Omama abakhulelweyo kumbe omama abalezingane ezincane ezisanda ukuzalwa kuqakathekile ukuthi bahambe lazo mihla namalanga ezibhedlela ukwenzela ukuthi zeneliswe ukuhlolwa imizimba yazo njalo zeneliswe ukunikwa imithi engaqinisa amasotsha emizimba yabo.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela abezempilo balondoloze yonke imitshina abayisebenzisayo ukuphutshisa imisebenzi yabo ukuze imitshina yonaleyi ibancedise okwesikhathi eside

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulane ilondolozwe kuhle ezibhedlela njalo igeziswe kuhle.

Imitshina yonke iloba ngemincane esetshenziswa ngabezempilakahle iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abaezempilakahle bayilondolozwe leyo mtshina.

Imitshina yonke emincane lemikhulu esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa umsebenzi wokuncedisa izigulane iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi lowo mtshina uloodolozwe kuhle khonale ezibhedlela

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bathole imitshina ngokupheleleyo, ngoba imitshina iyaba ncedisa ukuthi baphelelise imsebenzi yabo yokwelapha izigulane.

Yonke imitshina esetshenziswa ngabe ezempilo loba omncane kuqakathekile ukuthi abezempilo bangaqeda ukwelapha isigulane igeziswe le mitshina ukwenzela ingathathi umkhuhlane kwesinye isigulane isisa kwesinye.

Abezempilo kufanele ukuthi bayigezise imitshina yabo loba ngemincane esetshenziswa ukulondoloza impilo zabantu abagulayo ukuze leyimitshina ingacini ithwala imikhuhlane kusukela kwesinye isigulane isisa kwesinye isigulane.

Imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi abezempilo bayilondoloze kuhle leyo mitshina.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabe zempilo encedisa abantu ezibhedlela ukuqondisa amazinyo lokulinganisa amazinyo ilondolozwe kuhle leyi mitshina.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabe zempilo iloba ngemincane kumbe ngemi khulu ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi abezempilo benelise ukuphutshisa imisebenzi yabo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina eyehlukanileyo esetshenziswa ngabezempilo ukusihlola imizimba yethu ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ingafi masinyane kodwa isebenze iskhathi eside.

Kuqakathekile ukuthi izinto ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngabezempilo ukuncedisa abantu emphakathini abahlaselwe yimikhuhlane kumbe yikulimala okwehlukeneyo kulondolozwe kuhle lezozinto.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke ezibhedlela ihlaliswe ihlambukukile njalo ihlanzwe kuhle ngokugeziswa njalo ifakwe imithi eyihlalisa ukuthi ingahlaselwa yimikhuhlane.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilakahle iyanceda njalo kuqakathekile ukuthi bayilondoloze kuhle leyo mitshina ukuze ibancedise isikhathi eside.

Abezempilo balemitshina eyehlukeneyo emincane lemikhulu abayisebenzisayo ukuphutshisa imisebenzi yabo njalo imitshina naleyi kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo ilondolozwe kuhle ezibhedlela ukuze incede izigulane.

Kuqakathekile ukuthi lemitshina yonke emincinyane, esetshenziswa ngamadokotela, isetshenziswe kuhle njalo ilondolozwe kuhle, ukuze ingathwali imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuhlola umphakathi njalo leyo mitshina eyehlukeneyo iyancedisa ukuthi abezempilo bahlole umphakathi njalo bethole imikhuhlane eyehlukeneyo ehlasele umphakathi.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane igcinwe kuhle leyo mitshina ukuze ingafi masinyane.

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo eyokwelapha izigulane ilondoloze njalo ihlaliswe endaweni ephephileyo ukuze isebenze kuhle nxa abezempilo bencediswe izigulani

Kuqakathekile ukuthi abezempilo balondoloze yonke imitshina abayisebenzisayo ukuze leyo mitshina ibancedise ngaphambilini

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle njalo igcinwe kuhle ezibhedlela ngoba iyancedisa izigulane.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esentshenziswa ngabezempilo ,ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside beyisebenzisa abezempilo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe lemitshina yonke eziyidingayo ezinjengemitshina leyi ethwala abantu nxa besukisela ezimoteni ezithwala izigulane Zisiya ezibhedlela ngoba imitshina le iyancedisa kakhulu ezibhedlela

kuqakathekile ukuthi abezempilo bagqoke impahla ezibancedisa ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane lezibavimbela ukuthi ezinye izinto zomzimb yabo zinga thinti izigulane

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi leyomitshina ilondolozwe kuhle ezibhedlela lasemakilinika.

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo loba ngemikhulu igeziswe kuhle ukwenzela ukuthi ingacini ithwala imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esentshenziswa ngabezempilo ukuqhutshisa imsebenzi yokwelapha izigulane ilodolozwe kuhle leyo mtshina ukuze incedise abezempilo

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo igeziswe kuhle njalo ilondolozwe ukuze ingathwali imikhuhlane iyisusa kwesinye isigulane isiya kwesinye.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilakahle ilondolozwe leyo mtshina ukuze ihlale isikhathi eside njalo incedise izigulane zonke ezize lemikhuhlane etshiyeneyo

Imitshina ezibhedlela kuqakathekile ukuthi ithengwe yande ukwenzela ukuthi incedise abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo leyo misebenzi ibe lula.

imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo ukwelapha abantu iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi imitshina yonaleyi ilondolozwe kuhle njalo imithsina yonaleyi iqakathekile ukuthi igcinakale kuhle ukwenzela ukuthi incedise abantu ezibhedlela

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke ,ethengiswa ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi .Igcinwe endaweni lapho abezempilo abathi nxa igcinwe khona iyabe isesimeni esilungileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bathole ulwazi ngemithi eyehlukeneyo njalo ukuthi imithi yonaleyi isetshenziswa ukwelapha mikhuhlane bani futhi emizimbeni yabo.

Ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi, kuqakathekile ukuthi imithi yonke edingwa ngabantu ukwelapha imikhuhlane itholakale ikhona ngokupheleleyo kulezozindlu.

Kuqakathekile ukuthi imithi ezibhedlela yande ngobunengi njalo incedise abantu ukwelapha imikhuhlane ukuze abantu banqobe emikhuhlaneni etshiyeneyo eyabe ibahlasele.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi eyehlukeneyo njalo lokuthi leyo mithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni yabo ukuze bancediseke nxa behlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukufunda ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi lokuthi iyelapha imikhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bazi ngemithi eyehlukeneyo langezindlela zokuthi imithi yonaleyi isetshenziswa njani ekwelapheni imikhuhlane.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini .Ngoba abantu benelisa ukubulala imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ebahlaselayo emizimbeni yabo ngaleyo mithi abayithola ezibhedlela lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Kuqakathekile ukuthi labantu emphakathini benelise ukuthola ulwazi ngemithi eyehlukeneyo eyetholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo lokuthi imithi yonaleyo incedisa ukwelapha mikhuhlane bani

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke itholakale ikhona ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo imithi yonaleyi itholakale yonke ikhona ngokupheleleyo.

Kuqhakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthi ukufundiswa ngemithi eyehlukeneyo lokuthi imithi yonaleyo isetshenziswa njani ukwelapha leyo mikhuhlane .

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthola ulwazi ngemithi yonke njalo lokuthi leyo mithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni yabo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke isetshenziswe kuhle iloba ngetholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi. Isetshenziswe kuhle ngendlela abezempilo abathi isetshenziswa ngayo

Kuqakathekile ukuthi sazi ngemithi yonke etholakala ezibhedlela njalo sazi lokuthi imithi yonaleyi incedisa ukwelapha bani njalo ngoba kuleminye imithi encedisa ukwelapha ukukhwehlela njalo imithi yonaleyi siyayinatha.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bafundiswe ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezindlini lapha okuthengiswa khona imithi ukuze bathole usizo masinyane.

Kuqakathekile ukuthi abantu abezimpilo baze emphakathini bezofundisa abantu ngemithi eyehlukeneyo eyabe isikhona ukuze abantu emphakathini bazi ukuthi nxa sebehlaselwe yimikhuhlane bathenge yiphi imithi.

Kulusizo kakhulu ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukufunda ngemithi yonke etholakala ezibhedlela loba ezindlini lapho okutholakala khona imithi ukuze Bazi ukuthi nxa behlaselwe yimikhuhlane bathenga wuphi umuthi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi eyehlukeneyo njalo bazi lokuthi imithi yonale incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bafunde ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezindlini okuthengiswa khona imithi ukuze nxa behlaselwe yimikhuhlane bazi ukuthi bathenga mithibani .

Kuleminye imithi kulezi insuku esiyehlukanisiwe, ngoba imithi yonke ayiyelaphi abantu abalinganayo. Kuleminye imithi eyelapha abantwana leminye eyelapha abadala.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo kubomabonakude bafundise abantu ngemithi eyehlukeneyo eyabe ikhona emitsha njalo bafundise abantu langezindlela zokuyisebenzisa leyo mithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi yonke esezindlini okuthengiswa khona imithi njalo kuqakathekile ukuthi ihlale ikhona ukwenzela ukuthi incedise abantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze bazi nxa behlaselwe yimikhuhlane ethize bathenga yiphi imithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi imithi eyehlukeneyo. Etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze benelise ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo ekhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bazi ngemithi yonke etholakala ezindlini okuthengiswa khona imithi njalo bafunde ngemithi eyehlukeneyo ukuze nxa behlaselwe yimikhuhlane bazi ukuthi bathenga yiphi imithi.

Kuqakathekile ukuthi sazi ngemithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo sazi lokuthi leyomithi incedisa ukuyelapha mikhuhlane bani emizimbeni yethu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukufundiswa ngabezempilo. Ngemithi eyehlukeneyo lokhuthi leyo mithi isetshenziswa njani.

Imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengisa khona imithi kufanele ukuthi abezempilo baze emphakathini bazefundisa abantu ngezindlela eziqondileyo zokuzisebenzisa.

Kuhle ukuthi sonke emphakathini esihlaselwe yimikhuhlane sifunde ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo sazi ngokuthi imithi yonaleyi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani.

Imithi iqakathekile ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi lasezibhedlela imithi itholakale yonke ukuze incedise izigulani ezitshiyeneyo eziza lemi imkhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bathole ilungelo lokufunda ngemithi eyehlukanileyo etholakala ezindlini ezithengiswa imithi lasezibhedlela

kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi ehlukeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi langezindlela zokusebenzisa leyo mithi.

imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi iyaziswe labantu emphakathini ukuze abantu benelise ukuyithenga nxa behlaselwe yimikhuhlane

Imithi iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi labantu emphakathini bafundiswe ngemithi eyehlukeneyo ukuze bazi ukuthi nxa behlaselwe ngumkhuhlane bathenga iphi imithi.

Kuqakathekile emphakathini ukuthi imithi yonke esiyidingayo igcinwe lapho okuthengiswa khona ezindlini ukuze itholakale isesimeni esihle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ngemithi yonke ekhona emphakathini njalo bafunde langamabizo awemithi wonaleyo ukwenzela ukuthi benelise ukuyithenga kuhle nxa beyidinga ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthola ulwazi ngemithi ehlukeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze labo bantu benelise ukuzisebenzisela leyo mithi bebodwa.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke bafunde ngemithi eyehlukeneyo iloba ngeyesilungu bazi njalo langama bizo awo, lokuthi imithi yonaleyi etholakala kulezo izindlu okuthengiswa khona imithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani.

Kuleminye imithi etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi encedisa ukwelapha ukukhwehlela njalo leyo mithi iyathengwa ukuze incede abantu abehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi sazi ngemithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi. Njalo sazi lokuthi imithi yonaleyi oncedisa ukwelapha mkhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemthi eyehlukeneyo .Njalo bazi ukuthi imithi yonaleyi incedisa ukwelapha imikhuhlane ehlasela ibanga elinganani labantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze nxa behlaselwe yimikhuhlane bazi ukuthi bathenga iphi imithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu émphakathini bafundiswe ngezindlela zokusebenzisa imithi eyehlukeneyo ukuze nxa besiyayithenga imithi ezindlini okuthengiswa imithi bayisebenzise kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngemithi yonke esetshenziswa ezibhedlela njalo bazi ukuthi imithi yonaleyi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni yabo.

Kuqakathekile ukuthi sifundiswe ngemithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo sifundiswe lokuthi imithi yonaleyi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni yethu.

Kuhle ukuthi imithi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi yande ngobunengi njalo abantu bafundiswe ngayonaleyi imithi ukuze nxa behlaselwe yimkhuhlane bathenge imithi eqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke eyabe sikhona ensukwini zanamuhlanje emintsha abezempilo bazempakathini bazefundisa ngemithi yona leyo emitsha

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi abantu emphakathini bafundiswe ngeleyomithi ukuze bazi ukuthi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo bafundiswe langendlela zaleyo mithi

Kuqakathekile ukuthi abantu abahlaselwe yimkhuhlane etshiyeneyo ethize, abasezibhedlela bafundise ngendlela etshiyeneyo eyokusebenzisa imithi etshiyeneyo ukuze leyo mithi nxa beyisebenzise kuhle ibanedise.

Imithi yonke etholakala phakathi kwamajekiseni kumbe efakwa emajekisenini kuqakathekile ukuthi layo ilondolozwe kuhle.

kuqakathekile ukuthi abantu bonke bazi ngemithi etshiyeneyo njengemithi eye Anti-diarrhoea okuthiwa yiCapsules ngoba iyelapha umkhuhlane wokuhuda.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo nxa besenza yonke imikhankaso abayenzayo abazisa khona abantu ngezindlela eziqondileyo zokuhlalisa ingqondo zabo zisesimeni esilungileyo.

Kuqakathekile lokuthi abantu emphakathini bonke abahlalisanayo bafunde ngezindlela zokuhlalisa imiqondo yabo ingqondo zabo zise simeni esiqondileyo.

Kuleminye imikhuhlane ehlasela abantwana kodwa abantu bengayinanzeleli njalo leyo mikhuhlane iyabadla abantwana kusukisela ngaphansi kuze kuyefika phezulu abantu bengayinanzeleli.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane benelise ukuthola ukudla okuhlambulukileyo njalo okuhlanzekileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane edalwa yikudla ukudla okungahlambulukanga.

Abezempilo benza imikhankaso eyehlukeneyo lapho abenelisa khona ukufundisa abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqoba imikhuhlane ebahlaselayo emphakathini

Ezibhedlela benelisa ukunakekela abantwana abancane abayabe behlaselwe yimikhuhlane njalo bayabapha usizo olusezingeni eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okunakekelwa khona abantwana abancane abasakhulayo ezibhedlela kufakwe lezibiliboco lapho abantwana abayakholisa khona ngapho bencediswa ngabezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abasakhulayo abancane benelise ukufundiswa ngezempilo. ukuze labo benelise ukuhlala endaweni ehlanzekileyo.

Kuhle ukuthi labantwana abancane babelezindlu lapho ezibhendlela lapho abenelisa khona ukuthola usizo oluvela kwabezempilo oluphelekeyo

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane beneliswe ukuhlola imikhuhlane etshiye tshiyeneyo engabahlasela njalo bathole imithi engabancedisa ukuyelapha leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane, abahlaselwe yimikhuhlane. Babenanzelelwa kakhulu esibhedlela, njalo benelise lokuthola imithi eyehlukeneyo, engabancedisa.

Imikhankaso yonke eyenziwa ngabezempilo iqakathekile kakhulu. Ngoba iyenelisa ukwazisa labantwana abancane abasakhulayo ngezindlela zokuhlala endaweni engela mikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela labantwana abancane babananzelele njalo bahlole imizimba yabo lemithi lemikhuhlane engabahlasela ukuze babaphe imithi eqondileyo.

Abazempilo, abomama abalabantwana abancane bengeza labo bayabahlola benelise ukuthi umntwana lowu akala mkhuhlane njalo nxa elomkhuhlane bayamupha umuthi wokubancedisa.

Labantwana abasakhulayo kuqakathekile ukuthi benelise ukuthola usizo oluphezulu ngokwezempilo ukuze bakhule amasotsha omzimba abo eqinile.

Kuqakathekile ukuthi abantwana emphakathini bafundiswe ngezinto ezehlukeneyo ezingabancedisa ukuthi loba behamba emphakathini behlale bengantwana abalondolozekileyo.

Kuqakathekile ukuthi omama abalezingane ezincane ezisakhulayo bazihambise kwabazempilo ukuze bathontiselwe imithi emilonyeni yabo engabancedisa ukuqinisa amasotsha omzimba abo.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane abasakhulayo benelise ukuthola uncedo oluvela kwabezempilo njalo benelise ukuhlolwa lemizimba yabo ukuthi bengabe belemikhuhlane yini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abasakhulayo bathole isikhathi sokuthi bazithokozise ngokwenza izinto ezikhulula inhliziyo zabo njalo ezibenza bathokoze.

Kuqakathekile ukuthi imhlangano kumbe amaqembu lawo ayenziwa ngabantu elizweni ancedisa umama labantwana, izinto lezi zihlaliswe kuhle njalo begqugquzelwe ukuthi bahlale bencedisa abantu.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane ezibhendlela bathole izindlu lapho okuyabe kuhlolelwa khona abantwana bodwa njalo benikwa imithi engabancedisa

Abezempilo bayahlola abantwana abancane ngemitshina yabo njalo benelisa ukubancedisa ukunqoba iloba yiphi imikhuhlane eyabe ihlasele labo bantwana.

Abantwana abancane ensukwini zalamhlanje ezibhedlela bayahlolwa njalo sokulezindlu ezakhelwe ukuthi abantwana laba bangene khona bahlolwe ngabezempilo abayazi kuhle ngabantwana.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahlale hlale ngemva kwezikhathi ezilutshwana behambe ezibhedlela ukuze bayehlolwa imizimba yabo njalo banikwe imithi eyehlukeneyo.

Abezempilo balemitshina abayisebenzisayo ukuze bahlole izinto ezincane eziyimikhuhlane njalo bathole lemithi engabancedisa.

Kuqakathekile ukuthi nxa uzizwa umzimba wakho ungalunganga kumbe usizwa ubuhlungu uhambe kwabezempilakahle ukuze bakuhlole bakunike lemithi ukuze unqobe lumkhuhlane.

Abezempilo ngemitshina yabo esezingeni eliphezulu benelisa ukuhlola izinto ezincane ezingabonakaliyo emzimbeni, njalo benelisa lokusincedisa ukunqoba leyo mikhuhlane.

Kuhle ukuthi abezempilo benelise ukuthi ngemibuthano yabo bancedise abantu ngokubanika imithi eyehlukeneyo engabancedisa ukwelapha imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo basebenzisa imitshina yabo kuhle njalo imitshina ibe khona ukwenzela ukuthi ibancedise abezempilo bancede izigulani.

Kuqakathekile ukuthi izimota lezi ezithwala izigulane kusukisela ezindlini zibasa ezibhedlela zithengwe ngobunengi ezibhedlela ukuze zincede abantu.

Kuqakathekile ukuthi abezimpilo babelemitshina ebancedisa ukuhlola ingaphakathi yabantu ukuze abantu abanengi emphakathini bencediseke ngemkhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahlole imikhuhlane eyehlukeneyo njalo nxa behlola imikhuhlane leyi bayagqoka impahla ezebancedisa ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abazempilo babuthane benze imikhankaso yabo lapho bona bodwa abafundisana ngemithi eyehlukeneyo esikhona.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bagqoke impahla ezibancedisa ukuvikela imikhuhlane eyehlukeneyo ukuze nxa behlola umuntu olomkhuhlane ingabahlaseli imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bayilondoloze kuhle imithi yonke abayisebenzisayo .Njalo bafunde langezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi yabo . Ukuze imithi yonaleyi isebenze kuhle .

Abezempilo balusizo olukhulu emphakathini ngoba benelisa lokuhlola abantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane njalo babaphe usizo olukhulu.

Abezempilo ezibhedlela balezindlu lapho abahlola khona imithi .Beyihlolisisa ukuthi ingabe isenelisa yini ukwelapha abantu imikhuhlane.

Abezempilo bayeza emphakathini bazehlala loba endaweni esegcekeni. Lapho abantu emphakathini ababona khona. Njalo abezempilo bayenelisa ukuhlola abantu emphakathini babanike lemithi engabancedisa.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kutholakale yonke imithi ikhona njalo igcinwe kuhle imithi kulezo zindlu

Izindlu lapho abantu abathenga khona imithi ziqakathekile ngoba yikho lapho abantu abathola khona imithi eyabe beyitshelwe ukuthi bayithenge ngabezempilo odokotela.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo abasebenza ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi, kube lemitshina encedisa ukuhlola imithi eyehlukeneyo ethengiswa khonapho.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi ngoba yizo lapho abantu abathola khona imithi eyabe beyitshelwe ngabodokotela ukuthi beyithenge.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola usizo ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ngoba imithi iqakathekile.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okucginwa khona imithi , imithi icginwe kuhle ukuze abantu beyithole isesimweni esilungileyo

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okwa okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi lezo zindlu. Ukwenzela ukuthi zincedise abezempilo baphutshise imisebenzi njalo labantu emphakathini ukuze bathole imithi.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi emphakathini. Ngoba yizo ezincedisa abantu abahlaselwe yimikhuhlane ukuthi bathole imithi masinyane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bangazitshaphazi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi njalo benelise ukuthenga imithi khonale ukuze. Bancediseke ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kutholakale yonke imithi ngokupheleleyo ukwenzela ukuthi incede abantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthola ulwazi ngemithi eyehlukeneyo . Etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Izindlu lapho imithi ethengiswa khona ziqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi lezo zindlu zilondolozwe kuhle njalo zihlale zihlanzekile ngoba yizo ezingcina imithi eqakathekileyo.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi, imithi ilondolozwe kuhle njalo lendawo lapho eyebe igcinwa khona ihlale ihlanzekile ngoba yiyo indawo yonaleyi eyabe igcine impilo zabantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe izindlela zokulondoloza imithi njalo lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ilodolozwe kuhle leyomithi ukuze yenelise ukuncedisa abantu.

Kuqakathekike ukuthi lemithi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi igcinwe kuhle njalo iqoqwe kuhle leyomithi ezindlini zonalezi.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapha okuthengiswa khona imithi igcinwe kuhle leyomithi ilondolozwe kuhle njalo izindlu zonalezi zihlale zihlanzekile ngoba zigcina imithi.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ilondolozwe njalo igcinwe kuhle ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze itholakale isesimeni ezilungileyo.

Abezempilo balusizo kakhulu emphakathini, ngoba sebeyakhile izindlu lapho okuthengiswa khona imithi lapho umuntu wonke emphakathini olelungelo lokuthenga imithi.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi ngoba abantu emphakathini benelisa ukuthola imithi eyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo khona kulezozindlu.

Imithi ethengiswa ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi iqakathekile njalo leyo mithi kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside nxa abantu iloba bengakayithengi.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo baze emphakathini ngemikhankaso yabo bazefundisa abantu ngezindlela zokunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo eyabe isibhaceke emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ukuze bathole ulwazi olujulileyo olungabancedisa ukuthi benelise ukunqoba imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bahambele imikhankaso eyenziwa ngabezempilo, ngoba iyabancedisa ukuthi bazi ngemikhuhlane eyehlukeneyo eyabe isikhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso yabezempilo ngoba khona labantwana abancane beneliswa ukunikwa ukudla okungaba qinisa imizimba .

Kuqakathekile ukuthi abezempilo baze ngobunengi babo bazoyenza imikhankaso ezikolo lasemphakathini ukuze benelise ukufundisa abantu ngendlezila zokunqoba imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo baze lemikhankaso yabo bazefundisa abantu emphakathini ngezindlela ezitshiyeneyo zokunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo ekhona.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bahambele imikhankaso etshiyetshiyeneyo eyenziwa ngabezempilo ukuze bafunde ngemikhuhlane eyehlukeneyo esikhona langezindlela zokuvimna leyi mikhuhlane

Abezempilo kuhle ukuthi benze imikhankaso yabo beze emphakathini bazohlola abantu ngemikhuhlane eyehlukeneyo ukuze benelise ukusindisa imphefumulo yabantu abanengi emphakathini.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo iqakathekile kakhulu emphakathini, njalo kuqakathekile ukuthi imikhankaso leyi abantu beyihambele ukwenzela ukuthi babelolwazi olujulileyo

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini , abahlaselwe yimikhuhlane enjengabo enjengengculazi .Benelise ukuthola imithi eyehlukeneyo ezibhedlela njalo bengabi lenhloni ukuthi bayehlolwa.

Kuqakathekile ukuthi omama bonke labakhulelweyo emphakathini benelise ukuthola usizo ezibhedlela njalo benelise lokuhlolwa izingane ezingaphakathi kwabo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahlole omama abakhulelweyo njalo benelise lokuhlola ingaphakathi yezisu zabomama laba ukuze bancediseke ngabantwana abangaphakathi kwabo

Nxa omama abakhulelweyo besidla ukudla kwabo kuqakathethike ukuthi bedle ukudla okunika okuqinisa izitho zomzimba ukuze benelise ukugcina kuhle umtwana njalo umtwana ekhule kuhle

Kuhle ukuthi abezempilo baze lasezikolo lapho okufunda khona abesifazane bazebafundisa ngezindlela zokuhlalisa imizimba yabo ihlanzekile.

Izimota ezincedisa abantu ukuthwala izigulane ziqakathekile emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi zande ngobunengi bazo ezibhedlela lezo zimota.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo eyehlukeneyo uhambele kwabezempilo ukuze benelise ukukunika imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho nxa udlala imidlalo awusoze wahlaselwa yimikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo eyehlukeneyo uhambele kwabe zempilo ukuze benelise ukuhlola umzimba wakho njalo bakuphe imithi engaqinisa umzimba wakho.

Kuhle ukuthi nxa usenza imidlalo eyehlukeneyo uhambe kwabezempilo ngoba balemithi abanika abenza imidlalo ukuze baqinise amasotsha omzimba abantu abenza imidlalo.

Nxa usenza imidlalo etshiyeneyo ukuze umzimba wakho lamasotsha omzimba wakho ahlale eqinile yikuthi kuqakathekile ukuthi uhambe esibhedlela bakuphe imithi yokuqinisa amasotsha omzimba wakho

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo eyehlukeneyo, wenelise ukuhamba kwabezempilo bayehlola umzimba wakho ukuze bakunike imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo balondoloze yonke imitshina abayisebenzisayo ukunqobela ukuncedisa izigulane ezehlukeneyo ezihlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuncedisa abantu kumbe ukubona ingaphakathi yabantu ilondolozwe kuhle leyo mtshina.

Abezempilo zonke izinto abazisebenzisayo ukwenelisa ukuncedisa izigulane ziqakathekile, njalo kuqakathekile ukuthi zande lezo zinto ezibhedlela ukuze izigulane zincediseke.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo babelemitshina esezingeni eliphezulu lapho abenelisa khona ukuhlola abantu abehlukeneyo Kanye labantwana abasakhulayo.

Kuqakathekile ukuthi kubelemitshina eyenelisa ukuthi abezempilo bakhulume lomuntu okhatshana ukuze abantu abakhatshana lezibhedlela benelise ukuthola usizo.

Kuqakathekile ukuthi lemitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuhlola abantu abakude labo ,abakhatshana labo . Ilondolozwe kuhle leyomitshina ukuze incedise labantu abakhatshana labezempilo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke encedisa abazempilo ukukhumula labantu abakhatshana ilondolozwe njalo igcinwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini, njalo iyancedisa ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo eyabe ihlasela abantu abanengi emphakathini.

Imithi yesintu yonke etholakala ezigangeni lasezivandeni iyanceda. Njalo kuqakathekile ukuthi abantu beyisebenzise bengakahambeli ezibhedlela ngoba iyayehlisa indleko zokuthenga imithi .

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke yesintu etholakala ezihlahlakazeni abantu beyisebenzise ngoba iyehlisa izindleko zokuthi behambe esibhedlela

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu yonke etholakala ilobangaphi abantu bazi izindlela zokuyisebenzisa leyo mithi ukwenzela ukuthi ibancedise ngaphambilini.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ihlale iluhlaza emphakathini ukuze nxa abantu sokufanele bayisebenzise beyithole isesimweni esilungileyo

Kuqakathekile ukuthi wonke umuthi wesintu otholakala loba ezivandeni kumbe ezigangeni ulondolozwe ukuze wenelise ukuncedisa abantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngemithi eyehlukeneyo njalo lapho imithi leyi ekhona kuhlale kuhlanzekile ngoba yiyo encedisa abantu ukunqoba imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini balondoloze imithi yesintu iloba isezivandeni zabo ezindlini kumbe osegabheni nje

Kuqakathekile ukuthi ngemithi yesintu itholakale ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo le imithi yesintu inanzelelwe ngabezempilo njalo emphakathini

kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ngemithi eyehlukeneyo lokuthi leyo mithi kuthathwani ukuze incedise ukwelaphe imikhuhlane eyabe ibahlasele emphakhathini

Kuqakathekile ukuthi abantu badle ukudla okunika amandla okwesintu ukwenzela ukuthi kubancedise lokuthi banqobe imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini balondoloze yonke imithi eyesintu ukuze yenelise ukuncedisa abantu abehlukeneyo abaza behlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo

Kuleminye imithi yesintu esiyinathayo leyo imithi iyabe incedisa ukuthi iyelaphe imikhuhlane engaphakathi kwemizimba yethu sekusiba leminye esiyigcobayo futhi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa imithi yesintu ukuze nxa behlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo benelise ukuthola usizo ngemithi yona leyo.

Imithi yonke eyesintu iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi labantu emphakathini bayinanzelele leyo mithi ngoba iyancedisa ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi lemithi yesintu inanzelelwe ngokuthi abantu abezempilo bayisebenzise labo ukuphutshisa imisebenzi yabo ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi lemithi eyesintu ibe lonanzelelo kakhulu .Labezempilo benelise ukuyibona usizo lwayo ngokuyi thengisa lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi .

Kuqakathekile njalo kuhle ukuthi abezempilo bananzelele imithi yesintu, njalo benelise lokuyifaka beyithengise ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde langemithi yesintu esitholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze benelise ukuyithenga kulezo zindlu.

Imithi yonke etholakala emphakathini, ezigangeni, ezivandeni loba ngaphi iqakathekile, njalo kuqakathekile ukuthi isetshenziswe kuhle.

Kuleminye imithi yesintu ensukwini zalamuhlanje esesiyithola ithengiswa ezindlini, lapho okuthengiswa khona iimithi, njalo lokho kuhle, ngoba kuyatshengisa ukuthi imithi yesintu isinanzelelwe.

Kuhle ukuthi lemithi yesintu yonke itholakale isithengiswa lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi lokhu kutshengisela ukuthi imithi yesintu ilusizo futhi emphakathini

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu abantu emphakathini bazi ukuthi isetshenziswa njani ngoba kuleminye echolwayo ifakwe ekudleni leminye esiyinathayo kube sokusiba leminya esiyigcoba emizimbeni yethu.

Kuqakathekile ukuthi sifunde ngemithi eyesintu eyehlukeneyo etholakalayo emphakathini yiloba ezivandeni kumbe ezigangeni njalo sifunde lokuthi isetshenziswa njani leyomithi ngoba kuleminye esiyinathayo ekudleni.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilungiswe ngabezempilakahle benelise lokuyifaka emithini eyehlukeneyo ethengiswa ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Kuleminye imithi esiyithola empandeni zesihlahla njalo kuleminye esiyithola emahlamvini ezihlahla yikho izohlahla zonke kuqakathekile ukuthi zilondolozwe njalo amahlamvu zihlale ziluhlaza

kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini basebenzise umuthi wesintu ukuze behlise izindleko zemali abazisebenzisa besiya esibhedlela

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke eyesintu inanzelelwe njalo labezempilo bayisebenzise ukuphutshisa imisebenzi yabo yonke abayenzayo ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abeze mpilo bayinanzelele imithi yesintu njalo benelise ukuyisebenzisa emisebenzini yabo yokwelapha izigulane ezihlaselwe yimikhuhlane ehlukeneyo.

Imithi kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayinanzelele ukuze loba labezempilo besiza emphakathini bazehlola imizimba yethu bathole sonke singela mikhuhlane

Imithi yonke eyesintu kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu layo itholakale ikhonapho ngoba iyancedisa ukuthi silwe lemikhuhlane etshiyeneyo.

imithi yonke eyesintu kuqakatheikile ukuthi itholakale iluhlaza ukwenzela ukuthi nxa abantu kufanele beyisebenzise beyithole isesimweni esiqondileyo sokuthi ingabanceda ukulapha imikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilinywe ngobunengi ngoba iyancedisa ukuthi abantu belaphe imikhuhlane eyehlukeneyo bengakagijimeli ezibhedlela.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo leyo mithi kuqakathekile ukuthi abantu beyilondoloze kuhle ihlale iluhlaza isikhathi sonke.

Imithi yonke etholakala ezigangeni loba ezivandeni iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi labantu bayibone usizo lwayo ngokuyi sebenzisa ukwelapha imikhuhlane ebahlaselileyo.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi ihlale iluhlaza ukuze incedise abantu njalo itholakale isesimweni esilungileyo abantu nxa beyidinga.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke eyesintu iloba ngesemidulini yezindlu zethu eyazakalayo ukuthi iyanceda abantu beyisebenzise ukuze banqobe imikhuhlane yabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini balondoloze yonke imithi yesintu iloba ezigangeni loba ngese zivandeni ukuze ibancedise ukwelapha imikhuhlane.

kuqakathekile ukuthi imithi ilondolozwe kuhle emphakathini ngoba iyancedisa abantu ukuyelapha imikhuhlane eyehlukeneyoebahlaselayo njalo imithi yonaleyi ilusizo kakhulu emphakathini

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu itholakale ikuboma bonakude njalo bebhala lezindlela zokuthi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani lokuthi isetshenziswa njani.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu yonke esiyithola emphakathini loba ezivandeni kumbe ezigangeni ilondolozwe kuhle ihlale iluhlaza ukwenzela ukuthi incedise abantu

Kuqakathekile ukuthi lemithi esiyithola ezigangeni eba lusizo kakhulu ekwelapheni izigulani inanzelelwe leyo mithi njalo ilondolozwe kungakhathalekile ukuthi ingaphi.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilondolozwe iloba ihlanyelwe ngaphi ukuze incedise abantu abahlukeneyo abahlaselwe yimikhuhlane bengaka gijimeli ezibhedlela.

Kuhle ukuthi abezempilo babhale amabhakane ngemithi yesintu eyehlukeneyo befundisa abantu ngezindlela sokusebenzisa imithi yesintu langezindlela zokuthi imithi yesintu le incedisa ukwelaphani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele imithi yesintu njalo kube lezindlu lapho okuthengiswa khona imithi yonke lemithi yesintu njalo.

kuqakathekile ukuthi imithi yesintu abantu empakathini bayilondoloze kuhle ukuze ihlaza iluhlaza ibasebenzele kuhle njalo nxa kufanele bayisebenzise ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Kuqakathekile ukuthi lemithi yesintu eyehlukeneyo abezempilo bayibhale lasemagwalibeni bafundisa abantu ngezindlela zokuyisebenzisa lukthi leyo mithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani.

Imithi yesintu yonke ekhona emphakathini kuqakathekile ukuthi ilondolozwe ihlale iluhlaza njalo abantu beyilondoloze kuhle ukuze ihlale isikhathi eside isebenzela abantu

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukwazi ngemithi yesintu eyehlukeneyo njalo benelise ukuyisebenzisa leyo mithi yesintu

Imithi yesintu iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi siyilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza njalo ingatshabalali masinyane ukwenzela ukuthi nxa abantu beyidinga itholakale.

Imithi yonke yesintu, iloba yizihlahlakazana, kuqakathekile ukuthi siyilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside, njalo sazi ngezindlela zokuyisebenzisa leyomithi..